Kuqakatheke kakhulu kwabezempilakahle ukucutshungulwa kwemkhuhlane kwenza kube lula ukuthi abantu babekwazi ukuthi umkhuhlane onje wande ukuhlasela abantwana loba abadala loba umuntu olemnyaka ethile kusiya kwethile.

Impilakahle ililungelo lomuntu wonke okhona emhlabeni kuhle kakhulu ukuhlatshwa kumbe ukuthontiselwa kwabantwana besesebancane ukuze bavikeleke emikhuhlaneni ekhona egcweleyo umhlaba wonke

Impilakahle yomhlaba wonke jikelele idinga ukuthi abantu babambane babe yimbumba, ukuze bakwanise ukumelana lemikhuhlane enjengabo matshayabhuqe ememetheka masinyane ngokuphangisa.

Ekilinika yikho lapho esithola khona usizo masinyane ngokuphangisa .Kulabo mongikazi abayibo abancedisa izigulani ububanika amaphilisi ukuthatha kunye lokuhlola igazi .

Kulezi nsuku sebebalutshwane abantu abangala lwazi ngokukhuliswa kwabantwana omama abanengi sebekwazi indlela abantwana okumele bakhuliswe ngayo ngokwezempilakahle sebehamba beyehlabisa abantwana amajekiseni wonke adingakalayo umntwana esasemncane.

Kulezinsuku izibhedlela ezinengi sezilawo ama lab okwenza ukuthi ukwelatshwa kwezigulane kuphangise. Ngoba ama lab ayiwo ancedisa ukuthestwa noma ukutshekhwa kwemikhuhlane kuyenzwa ngokuphangisa langokushesha.

Kujwayelekile ukuthi lapho okulekilinika, noma isibhedlela khona, kutholakale ibhakane elilemininingwane yonke, yalesosibhedlela. . Okunjengesikhathi sokuvula lesokuvala. Inamba zefoni. Lendlela okusetshenzwa ngayo kuleyondawo.

Ekilinika yikho lapho esithola khona usizo lwakuqala nxa umuntu eyehlelwe ngumkhuhlane. Kulabomongikazi abayibo abancedisa izigulane ukuthatha igazi lokunika imithi efaneleyo.

Impilakahle ililungelo lawo wonke umuntu ophilayo, kuqakathekile ukufundisa abantu ngezempilakahle imikhankaso yezempilakahle iyancedisa kakhulu ukunika ulwazi ebantwini ukuthi lufike ngokungcweleyo kubani lobani kuhle ukuthi bonke abantu bebe lempilo enhle.

Umkhankaso wezempilakahle uyanceda kakhulu ebantwini ikakhulu abasemakhaya kulabanye abantu ulwazi olungafikiyo kubo kumbe olufika mbijana kodwa imikhankaso yezempilakahle ebhoda indawana zonke iyancedisa ukuthi ulwazi lufike kubobonke abantu.

Ngobunengi babantu abatholakala ezibhedlela lasemakilinika. Ezikhathini ezinengi akuswelakali amabhentshi noma izitulo ezitholakala emithunzini, ngaphandle ezabantu abalindele ukwelatshwa labahamba lezigulane.

Ezibhedlela ezinengi kwande ukubhalwa emidulwini loba eminyango ukuthi betshengise ukuthi lapha kuyenzwa ngokwani njengokuthi lapha yikho okuthathelwa igazi, lapha yikho okuhlatshwa khona abantwana, lapha yikho okuthathwa khona amaphilisi lapha kulabazithweleyo njalonjalo.

Umntwana okhuliswe kahle ehlatshwe wonke amajekiseni adingakalayo esesemncane kukalutshwana ukuthola ebanjwa banjwa yimkhuhlane emncane engaqedakaliyo. Ukhula ehealthy, ukhula elempilakahle yakhe enhle, akaphombi kuhlala ekugulagula.

Nxa isigulane silalisiwe esibhedlela sokwabalula ukukhangela ukuthi isigulane siyalulama loba kasilulami ngoba sokukhona imitshina ekwazi ukukhangela ukuphefumula kwesigulane, ukuhamba kwegazi emzimbeni kanti njalo lokutshaya kwenhliziyo.

Imithi yakulezinsuku isebenza ngendlela ezitshiyeneyo loba ingena emizimbeni ngendlela ezehlukeneyo. Kukhona enathwayo njengamanzi, ikhona enathwa lamanzi ephoselwa ezintanga ongayiphosela emlonyeni ubusyinathisa ngamanzi njalo ikhona efakwa ngamanalithi esithi ngamajekiseni ukuze angene emzimbeni.

Emithini yakulezi nsuku ikhona imithi yokuqinisa umzimba evuselela amasotsha omzimba ukuthi akwanise umzimba ukulwa lemikhuhlane uhlale umzimba wakho uhlambulukile ungabanjwa banjwa yimkhuhlane eminengi

Imithi yesimanjemanje itholakala ngendlela ezitshiyeneyo , ikhona eyizintanga eginywayo unathisa ngamanzi , ikhona engamanzi oyinathayo njengamanzi , ikhona njalo eyimpuphu ongayikhuma

Imithi yakulezinsuku imihlobo etshiyeneyo. Ikhona engamanzi enathwayo, ikhona njalo ezintanga enathwa lamanzi kanti njalo ikhona eyimpuphu ekhunywayo kodwa yonke iyasebenza kakhulu ngokufananayo.

Imithi le yakulezinsuku engamanzi akusiyoyonke ebabayo eminye yakhona imnandi ikakhulu le elungiselwe abantwana iyande ukuba mnandi ukwenzela ukuthi abantwana bangayikhafuli bayiginye.

Imithi yesimanje manje iyelapha izifo ezinengi kakhulu emzimbeni, kuyatholakala imithi yokwelapha amehlo banengi abantu asebesizwe yilomuthi wokwelapha amehlo uyasebenza kakhulu lomuthi.

Imithi yesimanjemanje etholakala kuzo zonke indawo zempilakahle, emakilinika, ezibhedlela lasemavinkilini athengisa imithi yesi manjemanje. Yiyo imithi esisetshenziswa ngabantu kulezi insuku

Imithi yesimanje manje yiyo imithi esijwayelekile kakhulu kulezi insuku, abantu abanengi yiyo abayisebenzisayo , imithi leyi iyasebenza kakhulu njalo isebenza indlela ehlukile kulemithi yesintu

Imithi yesimanjemanje yehlukile kakhulu kulemithi yesintu. Yona kulemithi yabantwana kuzokuba lemithi yabadala .ilezilinganiso ezahlukeneyo ezitshiyeneyo sokusiya ngokuthi uleminyaka emingaki.

ukuvikelwa kwabantwana emikhuhlaneni besesebancane kuyinto enhle kakhulu kuyenza ukuthi abantwana bekhule bevikelekile bephephile emikhuhlaneni enjengo mkhuhlane wenqondo owamehlo kanye lokugogeka

Ngaphandle kokugijimela esibhedlela ngaso sonke iskhathi umuntu sekwanisa ukuthi agijimele epharmacy .Ayezithengela amaphilisi okwehlisa ubuhlungu nxa ephethwe likhanda noma ngesinye isitho esibuhlungu .Ngaphandle kokuthi aye ekilinika.

Ngenxa yamafamasi sekwabalula ebantwini abale bp asisekho isidingo sokutshona besiya layina ezibhedlela belindela amaphilisi yikuthatha ibhuku lakho likadokotela uqonde efamasi uyothenga amaphilisi owafunayo

Efamasi uthola yonke imithi ongayidinga yakulezinsuku, ikhona yama_ imithi engamajekiseni, ungathola imithi yokuzivikela emikhuhlaneni, ungathola noma imithi eyefamily planning konke kuyathokakala emafamasi, phose indawana zonke zelizwe amafamasi asegcwele ayabasiza kakhulu abantu.

Umbodazwe wezempilakahle uyinto enhle kakhulu ebantwini, usuncede abantu abanengi ezigabeni abalenhlupho ezitshiyeneyo njengabantu abathatha izidakaminzwa labantu abalemikhuhlane abayehluleka ukuthi bengayincediswa kanjani. Umbhodazwe ulusizo kakhulu ebantwini.

Umbodazwe wezempilakahle uyanceda kakhulu ngokuletha ulwazi oludingakalayo ebantwini olwemikhuhlane olezidakamizwa lezinye izinto ezilobungozi emphakathini.

Ukuhlukunyezwa kwabesifazane sokwandile kakhulu ezindaweni, kudingakala ukuthi abantu baphakame bazimele, bakhulume bebambane bekwanise ukumelana lalolu uhlupho oselukhona olokuhlukunyezwa kwabantu besifazana.

Kulezinsuku sokwabalula ebantwini lakubo Mongikazi ukulandelela izigulane. Akusadingi ukuthi oMongikazi belande umuntu endlini yakhe, uyakwanisa uyatshaya ucingo esiSibhedlela kusigulane esisendlini abuze yonke imininingwane ayifunayo.

Imphucuko lolwazi osolukhona kulezinsuku umuntu akusadingi ukuthi athole uMongikazi noma uDokotela ukuthi azithathe iThempuritsha sukwanisa ukuzithatha iThempuritsha uwedwa noma ukuzithatha iBp.

Kulezinsu abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu lasemadolobheni sokutholakala abantu abathengisa imiithi yesintu, imithi leyi yelapha izifo ezinengi ezehlukeneyo emzimbeni

Ichena liyisihlahla esingu muthi wesintu liyasetshenziswa ekugeziseni, liyageza izinwele zisale zizinhle zibutshelelezi zingasela ngitsho ingcekeza liyatshenisa kakhulu.

Imithi yesintu kukhona ukuthi uyisebenzise ngendlela ezitshiyeneyo kodwa isenza umsebenzi owodwa ofanayo. Ungakwanisa ukuwufaka emanzini uwunathe kumbe uwufake emanzini uwabhoyilise ufuthe ngawo noma ukugcoba ngawo

Izihlahla zemithi yesintu zitshiyene indlela ezisetshenziswa ngayo. Kukhona okusetshenziswa amahlamvu, impande, abantwana zikhona njalo okusetshenziswa amahlamvu sewomile.

Isiyadile imithi yesintu yokugezisa izisu engama fulawuzi noma ebutshani uyayisiphuna uyixhwathi xhwathise ubesunatha umsobho wakhona iyagigimisa izisu okuzwa.

Phose sonke ishlahla seganga singumuthi wesintu. Sokusiya ngokuthi umuntu usisebenzisa ngaphi, usisebenziselani. Lokuthi uyakwazi yini ukuthi kusetshenziswa amahlamvu, loba abantwana, loba impande zakhona.

Imithi yesintu isitholakala ngitsho lemavinkilini emadolobheni ithengiswa. Ikakhulu njengaleyi ewonyiswayo ,isilula ukusebenzeka layo abantu beyicaya eyiwomise. Usuyenza ngayo itiye suzinathela.

Izihlahla zemithi yesintu, zibonakala kahle ngesikhathi sehlobo, lapho ngezikhathi zihlumile, amahlamvu ziluhlaza ukukhu kwazi ukwehlukanisa ukuthi lesisihlahla, ngesani lesisihlahla ngesani kuyabe kucaca awudingi ukucabangela.

Izihlahla zemithi yesintu zisebenza ngendlela ezehlukeneyo zikhona ezixwathiswayo zibiliswe zinathwe njengomuthi, zikhona ezigxotshwagxotshwayo zigcotshwe emzimbeni noma esilondeni, zikhona eziwomiswayo zichawe sisetsheziswe seziwomile.

Kulendlela ezinengi ezitshiyeneyo zesiko zokusetshenziswa kwe mithi yesintu. Kulokwelatshwa ngezihlahla zesintu .Kulokwelatshwa ngamadlozi kusetshenziswa impepha, kulokuzila lokusebenzisa izinyamazana.